Kubaxaya nemwana kubva pamakore akwewo kana marongomuna kusvika mwana aguma kuchikora chedera derayo ubari mushando mukuru wemene. Vantu vanoite mushando uyu vanofane kubaremekedzwa ngekuti ndopavanotange kupinzire ndxondo dzemwana kubva apapo eizokura. Akashaishirwa apapo, zvatoshata.

Vanoti kwai hubatei huchakatsonga mukahurekerera pazeraro iroro hamuchazohukoni. Mazuva ano hwana kana hune makore marongomuna hwemene hotoende kuchikora. izvi zvinobetsere kuvhura ndxondo dzavo vachaka tsonga kudaro hazvizo netsi kana voende mberi nekufunda kwavo ngekuti ndxondo dzinenge dzakatovhurwa kudhaya. Voende kotamba nevamweni poakukurapo veitovhurike ndxondo.

Vana mazuwaano voende kuzvikora vachakatsonga izvi zvinodetsere chaizvo kuti pfungwa dzavo dzivhurike mwana akatanga kubatwa achakatsonga kudaro ndxondo dzake dzinovhurika zvekuti azvizonesi mberi kwaanenge achienda nezvidzidzo zvake.

Mazuvano zvasiyana nekudhaya vana vekudhaya vaikurira kumbudzi nekumombe. Voobveyo kun'ombe vochiona kuti wokona here kubata nzeve yako yekunerimweni saidhi ndokuti ukwanise kuenda kuchikora. Hino pano hwana hwudoko hwemene hwunemakore kana marongomuna otodiwawo kuchikorayo, kunonobeurwa ndxondo dzevana kubva achakatsonga.

Kune danto rekutanga kuti mwana, akone kufundiswa ,kuite kuti, azoone kubate zvimweni zvaachazofundiswazve, paanenge eiende mberi nezvidzidzo zvakwe. Danho iri rinokosha maningi. Rinofanirwe kuteedzera ngokuti, ndopane iniifomesheni yakakwana inoite kuti mwana abate zvaachazofundazve mangwani.

Kwai doro rinoshatire pakuamba. Mukatorikorera apapo amucharipetudzi pakunaka. Vana vanodawo kubata vachakatsonga. Mwototange kutoafundisa zvakanakire kuenda kuchikora. Ngondo dzavo dzotange kubeurwa vachiri vadodori kudaro. Zvinovadetsera kuti pavanozoende mberi ngondo dzavo dzinonga dzakavhurika.

Mwana wangu ubari mugiredhi foo ukabati naye naye geje-geje chiyungu chemene auchabamupindi. Kuchikorayo kunobafundiswa mazuwa anaya kuzvikora zvepashi izvi kuphuraimari. Ngatibaendese vana vedu vaende kotange kufunda vachakatsonga pavanonga veikura vanenge veitokona kubabata zvinenge zveifundiswa kuzvikorayo. Zvinotobetsera pavanenge veizoende mberi.

Kudhaya kwaizi mwana unoende kuchikora abva ngekumwombe amboushe mbudzi ozozi chiende kuchikora ragondora, mazuwano mwana une makore kana marongomuna otoenda kuchikora kotange kufunda. Izvi zvinodetsere kuvhure mwana ndxondo achakatsonga zvoite kuti zvanozofunda okura zveinyase kupinda munzee dzakwe.

Kuziya kunode kutangire pashi, munhu ukazotange kudzidziswa wakura zvinonesa aaukoni kukasire kuzvibata zvoutano izvi zvode kufundisa vana vachakatsonga kukura veiziya kuti utano hunodini ,kuti usabatwe ngezvitenda unofane kudini?

Apana mwana usingadi kuende kofunda kana panofundirwa pacho pakabaati tsvikiti mwana wega wega unodawo kuenda kuchikorayo zvikora zvizhinji mazuwa ano zvaane michini nepekugara pakanaka panoite kuti vana Vade kuenda kuchikora izvi zvinoite kuti vana vazhinji vorumbirirana mazuwa ano kuti dai ndaendawo kuchikora kunoenda amweni.

Vana vemazuva ano vabaa ngwara kudarike vana vekudhayaa, kudhaya poo kwaizi mwana unotanga aende koushe mombe obveyo ozoende kuchikora mazuva ano ndxondo dzevana dzovhurwa vachaka tsonga zvinodetsera kuti kwaano nyazomboenda kana oende kusekondari ndxondo dzinenge dzakavhurwa kubva achaka tsonga opasa.

Afana vechidoko ava vanode kubaava nyengerera kwemene kuti vaone kuuye kuchikora vakasvika vakagare pazvituru pazvihlayo vobanakirwa kuti mangwani ndinofanirwazve kupetuke kuchikora izvi zvibodetsere kuti vana veshe vadakarure kuende kuchikora kofunda.

Kune dzidzo yekutanga, dzidzo yekupashi. Dzidzo iyi inokosha maningi ngekuti ndohwaro hwedzidzo yeuchazoona weienda mberi nekufunda kwako, Saka munhu weshe inofanirwa kutanga padonhoro eikwira kusvika asvika paanoti Ii apa wakuziya.

Kudhayako mwana waitanga azwi aende kumbudzi kousha oenda kumombe apedzepo apedzepo ochizi chiisa muoko wako pamusoro pako ubate nzee, ndookuti utange kuenda kuchikora hino mazuvano ano kana mwana unemarongomuna emene otodiwa kuchikora.

Mazuva ano zvikora zvati chakata mwana ega-ega votosungirwa kuenda kuchikora. Asi hurumende inofanirwavo kupindira kuona kuti muzvikora umu utano hwakamira sei. Dzimba dzekufundira dzacho dzakaakwavo ere zvakanaka zvinoite kuti vana utano hwavo husaende panjodzi.

Nguwa chiro chinokosha mundaramo yemunhu. Mwana wega wega unofaniro kudzidziswa ngezvekukosha kwenguwa, kubva kuchikora chepashi. Vana mazuwano vodzidziswa ngemichini yakakwana inoita kuti vakone kuzvisisa zvavanonga veyifundiswa.

Mwana unofanirwa kudzidziswa nezveutano kubva kugwaro repuraimari remene mwana unofanira kudzidziswa kunaka kwekugara panharaunda yakashambadzika mharaunda isina tsvina izvi zvinodetsera maningi kuti nyika inge ine vanhu vane uatano zvisaremerazve hurumende panyaya dzehutano.

Vana mazuvaano kutanga papuraimari pemene mwana unofanirwa kudzidziswa ngezveutsanana kuti akure echiziya kuti kugeza kwakanakirei ,kugara pasina marara kwakanakirei ,kutsvaira mumbatso kwakanakirei izvi zvinoite kuti tive tiine nyika ine utano nyika ine vantu vakagwinya zvorerukirawo hurumende munyaya dzebudiriro yezveutano.

Mazuva ano vana vadoko vanoende kuchikora vachakatsonga, izvi zvinodetsera maningi kuti vana ava vakure ndxondo dzavo dzakapinza vanotange kuvhurwe ndxondo vachakatsonga votange kufunda zveitopinda vachakatsonga.

Fundo yekutanga inobakosha maningi mundaramo yemuntu ngektu ndopanotange muntu kupuwe nxondo kuti dzizokura dzinenge dzatangira apapo muntu echichi kura unonga anehwaro hwanenge akaona kubva pahwaro rekutanga pakufunda kwake.

Zvikora zvizhinji mazuvano zvotora vana vadoko kutanga zvikora, muzvikora umwu munofanira kunge muine ndau dzekutambira dzevana ava kuti vadakare veitofunda mukutambamwo zvinorodze pfungwa dzavo.

Muzvikora umumu tinoona zvakasiyana-siyana, hurumende iri kuite zvakanaka yaambo. Kuti zvikora zvioneke peshe-peshe, chodiva midhuri yapo eya. Chodiva kwakuchivandudza madzidziro anoita vana vedu muzvikora umu, kuti zvive nyore kufunda.

Kwai vaisa avafani kufunde zvekubika, amweni voti haiwa ngezvemadzimayi ega, mazuwano akuchina unozwi uyu ndiye unokone kufunde zvekubika zvega, kwai uyu ndiye unokone kufunde zvekusona. Munhu weshe, vakomana vanokone kufunde zvekusona, vasikana vanokonawo kufunde zvekubika, zveidaro, apana uchasarurwa kuti izvi ngezve uyu izvi ngezve uyu.

Vana vazhinji votofunda zvemishando yavo vachiri kumasekondari. Izvi zvirikudetsera vana maningi kuti vonyazomboenda kuzvikora zvederayo vanenge vaine ruzivo nemishando yavanoda kuzoita kana vapedza zvechikora zvavo. Izvi zvinombadetsera maningi ngekuti azvichanyanyi kutorera hurumende mare dzakawanda kufundise vana muzvikora.

Mwana unodakadza mazuwaano .Unotoona obva kwaanenge eifundayo kuchikora kwake. Ototi babawoye ndoda kuaka chithoireti pamuzi pano. Woti unochikona ere iwewe, wati waenda kukholeji ere, oti ,aiwa kwatinofundayo tinofundiswa kuaka kusekendari saka azvichandinesi ndoonyambobvayo .Ndapedza ndinokona kuuya ndotoshanda pamuzi pano nemuntaraunda muno, ndotoita upenyu hwangu.

Ndakabaayaeya maningi pandakabhiirwa ndibaba ndapedza kufunda kusekondariyo ndoti ndode kooita ticha baba voti haiwa enda pataundishipi pane musharukwawo unopishira woofundiswa kupishira, nyamashi unowu zvabaa ndinakira ngekuti ndakukonawo kuzviitire mushando wangu wenyara.

Kufundise vana mushando yenyara zvakabanaka maningi izvi zvinoite mwana onyazomboenda kuzvikora zvedera zvinenge zvanyore kubata mushando wanenge akasarudza kubva kusekondari .

Pataimbakura baba angu vanga vasina mare yekuti ndiende kuchikora ASI hurufeya yakabadetsera maningi tikakona kuenda kuchikora zvaita vana vamweni . nyamashi uno ndokuona kutsetsa ndokuona kushanda ndakazviemerera ndenyaya yemushando yandakafundira kusekondari kwandakaenda muntu weshe ngaende kuchikora abveyo ane mushando wake.

Kudhaya kwaizi mushando kukanike motikari, ngevarumbwana mushando wekuvaka ngewevarumbwana wekutunga ngewevasikana, mazuva ano muzvikora zvedu izvi vana veshe vakuti vaitwe mushando wakafanana, azvinei kuti mukomana kana musikana, mishando yotodzaniswa, mwana obve kuchikora otoziye kugadzire movha okone kuzvitungira hembe dzakwe nedzekutengesa.

Mazuva ano zva batanidzwa sekondari yoo vana vakuto fundiswa zvee mushando ye maoko apana mwana ucha darika dando re sekondari asina kufundiswe kubatwa kwe maoko ma sabhujekiti mazhinji oyitwa mu zvikora akuisa ne chikamu che mushando we nyara izvi zvo detsere vana kuti vabude mu zvikora vane mushando yavo inova detsera mu ndaramo.

Mazuva ano vana vibadetsereka maningi muzvikora zvemasekondari nekuti kwane zvidzidzo zvinoite kuti vana vazobvemwo muzvikora zvavo votoite mushando yavo yenyara muntu aachaemerizve kutoende dera koite chinweni chidzidzo unonga otokone kutsetsa, okone kuaka okonazve kusona izvi zvinodetsera yambo kuti nyika yedu ibudirire.

Mazuva ano muzvikora mwaanemichini yemakombiyuta ndooyoshandiswe kufundise vana kuti vakasire kubata zvavanonga veifunda. Vanokonazve kushandise michiniyo kutoenda pamadandemutande veitoningira nekutsvaka kuti zvavanonga veida kudzidza ndizvo vakwanise kukasire kuzviona.

Kuti nyika ibudirire, kunge muzvidzidzo mwazvo veyisanganise zvidzidzo zvemubato wemaoko, izvi zvinoite kuti muntu weshe ,kana kuti mwana weshe unobuda muchikora ,unonga okona kuzvishandira nyika yotobudirira.

Mazuwa ano kwasiyana ngekudhaya, kudhaya vantu vaiende kuchikora kofunda mabhuku kwega wopedzapo wozoende kotsvake basa kuayungu, wopedzapo woenda kotsvake basa kuhurumende, wopedzapo woende kotsvake basa kumaIndustry, mazuano munhu wakuti woobva kuchikora wokone kuzvishandira ngekuti kwofundiswe mabasa enyara.

Zvinopano zvikora zvesekondari zvotopawo vana zvidzidzo zvakatodzana nezvekumakoreji. Mwana wakukone kutsetsa, mwana wakukone kubika, okone kusona, okone kuita eni basa renyara ari kusekondari. Izvi zvinodetsera kuti mwana asazoneseka paanopedza zvidzidzo zvakwe.

Ukaone nyika yoite zvakadaro zvekupe vana dzidzo ye dera dera iyo vachiri kuchikora che sekendari zvino bhuye kuti nyika hayo ino muruka ngeku kasira ngekuti umwe nga umwe oite mushando we maoko kuti azvi riritire.

Zvikora zvemazuwaano azvichaketi vana vasikana , vana vakomana vanofundiswa mushando wemaoko wakatodzana kudha inga kune zvidzidzo zvaizwi izvi ngezvevakomana izvi ngezvevasikana asi mazuwano vantu voite zvakatodzana.

Mazuwano hakuchina rusarura rwekuti mwana musikana ndiye usingafanirwi kuende kuchikora, mukomana ega ndiye unopuwe mare yekufunda. Izvi zvodetsera mazuwano ngekuti kana mwanawo musikana, kuzvikorayo votofundiswa mabasa enyara, vokono kudzidziswo kubika, vokono kudzidziswa kutunga. ZvInomudetsera mwanawo, paanozoendawo muupenyu hwakwe.

Nyika ikaite zvikora zve sekendari zvinopa zvidzidzo zve mubato we maoko zvino detsera maningi muku budirira kwe nyika mwana wega wega unobve ku chikorayo unongo okona kuzvi shandira oyite mushando wakwe wega we nyara.

Mabasa emaoko oitwa kana nekuzvikora izvi zvinodetsera maningi kuti upfumi hwenyika ubudirire mwana obva kuchikora aachaemeri kotsvaka mushando aachaemeri kupuwe mushando ngeumweni unokone kuzviitira zviro zvake otopona neana akwe nemburi yakwe.

Zvinopano vana vazhinji vobvo kuzvikora votokono kuite mushando wavo vega. Kuzvikora zvizhinji vakapuwe mvumo yekuti vatofundisa mishando yemaoko yakadai ngekupishira, kutsetsa nekusona.

Kudhayako kumandau kwayizi mwana musikana akoni kuenda kuchikora, ngekuti unozoopfumise kwaanoenda koroorwa. Zvino pano akuchina zvakadaro ,mwana weshe ngaende kuchikora, oyite mushando waanonga afundira apedza chikora chakwe.

Kufunda amunawee kwakabaanaka. Ngatidetsere vana vedu zvaka tovape zvakakwana zvinodiwa kuti vaende kuchikora. Zvidhloko zvemene zvinobaadiwa kuti mwana aendewo akadhloka zvakaenderana nevana vamweni, kuti asabaite ungatei nhamo yakeyo ndoyadini. Zvinoite kuti mwana abaafunde ngesimba ,abudirire muzvidzidzo zvake.

Vana vari muzvikora vanoda kubaanase kuningira ngekuti vana vanenge veikura vanenge vasingazii zvinokuwadza nezvinoita kuti muntu usakuwara uri kuchikora. Kuchikora kunodetsera maningi ngekuti vana vanotenderwa kutamba, mukutambamwo ndxondo dzinenge dzeibeurika mwana oozodzidziswa ngemudzidzisi unokone kukasire kubata.

Kudhayako kwaizi vana vasikana havaendi kuchikora unogumire giredi sevheni ongara pamuzi obikire mhamuna ofundire kubike sadza, ofundire kubike chikafu. Kuitire kuti ozvobikira mwamuna vake mazuva ano mwana veshe-veshe otenderwa kuenda kuchikora oende kusekondari obveyo, oendavo kuzvikora zvederayooo, onofundira mushando vakwe vaanoda kuzoita mundaramo yake.

Zvikora zvizvi zvekuti wakusekondari zvikora zvinoba akosha maningi mundaramo yemuntu ngokuti ndopanotangire upenyu hweshe ngatiba akaime vana vedu vaende kuchikora zvasiyana nekudhaya ,kwokuti mwana waiti akasvike panopere fundo yepashi otozizvakwana chiende kumushando, mushando akuchina wevantu vefundo yepashi, wamushando wemwana unonga apedza sekondari yakwe oende kukorejii.

Vana varimwo muzvikora umwo vanoda kuningira. Avashi veshe vana vanoenda kuchikora kofunda. Vamweni vanoda kudetserwa kuti vaziye kuti ngei varipo pachikora. Vamweni vanotoenda kotsvaka zvikomana, vamweni vanoenda kotsvaka zvisikana kutogadzirira kuroora. Ngatidetsere vapeshanise kufunda nekudanana mwana ahambure chimwe kuchikora.

Dzidzo yesekundari yakabanaka yaambo. Muntu veshe unofanika kusvikapo padanhoro, oenda kusekondari kofunda. Asi chinodiva hurumende kubudikidza ngebazi raro rezvedzidzo ngaiisevo michini yechizvino-zvino inobetsera kufunda kwevana. Kuti vakasire kuzwisisa zviitevo nyore kuvadzidzisi kufundisa vana.

Chikora chikaite mabhuku akakwana ekuerenga, vana vanobudirira muzvidzidzo zvavo. Raabasa rezvikora nehurumende kuti vaake mhatso dzekufundira kuti vana vaone mukana nepakasununguka kuti vaerenge mabhuku avo. Zvinodetsera maningi kuti vana vedu vabudirire.

Tobaadakara maningi mazuwaano ngekuti zvikora zvizhinji zvaanemabhuku ekuerenga, kudhaya kwo maiemera bhuku rimwe rinonga rina ticha ndiye unouya nebhukuro echichierenga mukirasi munhu weshe akapurutana, zvinopano unowu mabhuku ati chakata mumhatso dzekuerengera dziya mwana unoenda kootsvaka bhuku raanoda otoona bhuku rakwe oerenga topasa.

Tobabonga maningi mazuwano hurumende yotendera zvikorazvo zvemasekendari kuti zvipowo mishando inoite kuti mwana obvapo okona kotozvishandira mundaramo yakwe. Zvikora zvinezvi zvinobabetsera maningi ukaningira vana vamweni votogadzire movha vari muzvikoramwo, vana vamweni vatokona kutsetsa votokona kubika kwemene obveyo otoenda koshande mushando wakwe.

Michini yezvivhiti-vhiti yemakombiyuta inobetsera maningi mukufunda kwevana mumasekondari. Zvabanyore kufundisa vana mazuva ane kuti kana mwana apachake eimbo zviemerera unokone kutoshandisa masai-sai otofunda ototsvake zvaanoda. Zvinoenderana nezvaanenge eifunda zvinobareruka maningi mukufunda kwevana mazuva ano.

Mazuwano zvabanaka kwemene. Vana voende kumamitambo, vanotwarwa ngemabhazi. Zvasiyana nekudhaya kwavaienda vari mumarori veichaiwa ngembepo. Zvinopano mwana weshe odakarira kuite mitambo ngekuti vanoenda zvakanaka, veipetukazve zvakanaka. Izvi zvinobaikurudzirwa yaambo.

Vadzidzisi muzvikora umu vane mushando wakakura kwemene vane mushando wekufundise vana varimwo zvakawanda zvibobato uoenyu hwawo vanofundisazve vana muxvikora umu kuti vagare pandau yakachena isina marara izvi zvinodetsera kudzivirirw zvirwere mwavanenge veifundamwo.

Kudai ngekuwanda kwaite vanhu mazuuwa ano hurumende yotenderawo vakazviemerera vega kuti vaite zvikora zvavo izvi zvinoite kuti vana vazhinji vakone kuende kuzvikora ngekuti zvikora zvinonga zvapeshepeshe zvasiyana nekudhaya kuti waione chikora kuretu vana vazhinji avasaikone kuendeyo ngendaa yekuti kunonga kuri kuretu.

Mazuva ano vana vazhinji voenda kuzvikora akuchina mwana unobakura kusvika pazera rekuroora kana kuroorwa asina kufunda vantu veshe vakuenda kuzvikora ngekuti zvikora zvapeshe peshe hurumende iri kushanda maningi kusis zvikora mundau dzinogara azhinji.

Muntu weshe mazuwa ano unopuwa mukana wekuenda kuchikora. Kune vasharuka vasikazi kuzoenda kuchikora ngenguwa yavo, ngendaa yekuti inga vanechido vanotenderwa mazuwa ano kubudikidza ngemitemo yoiswa ngehurumende kuti vafunde vaende mberi nezvidzidzo zvavo vakone kuzadzisa zvishuwo zvemwoyo wavo

Kuchikora chesekondari kunofundiswawo rudo vana vanokurudzirwa kuti vawirirane nekudanana ndokuti vakwanise kufunda zvakanaka zviro zvichiyendeka vana vanokurudzirwazve kuti vatambe veshe ndokutofunda kwacho.

Kuzvikora zvepadera dera mazuwa ano kodakadza kukuendanekuti mane zveshe zvinodiwa kuita kuti kudzidza kuite nyore kune mundu weshe ngatichi kuridzirawo isusu vana vedu kuti vofunde vagume padera derapo pfungwa dziende kunorodzerwa vobvayo vanenge vanemushando yavanenge vakuzokona kuita kumuridzira nyika yedu nendau yedu.

Vana vekuzvikora zvepadera dera vane mukana wekutora zvidzidzo chanoda kubudikidza nekuita mushando wacho wanenge achida kuzoshanda apedza zvidzidzo zvake izvi zvinoita kuti muntu ashande nemoyo wakwe apedza zvidzidzo zvakwe zvepadera.

Kwai mwana musikana a faniri kuenda ku chikora ngekuti uchazo rorwa vanozo muroravo ndo vanozorye mari yavano shanda ndxondo dzakadaro mazuva anaya akuchina mu vantu vazhinji vana sikana vozi vaendeyaiwo ko funda vobveyo kuma univhesiti yo vanenge vane mishando yavo inoita kuti va detsereke.

Kudhayako waizwi hona mwana wekwa ndani aenda kuunivhesiti kofunda zvaibadakadza maningi ngekuti mwana wobveyo unenge wakapinza pfungwa dzake muntuwo unenge oshanda mushando wako wakati pikiti oonawo ndaramo kubudikidza ngekushandamo vana vedu ngativakurudzire vaende kuzvikora zvo vaende kofunda.

Dzidzo dzinovanikwa pamusoro-soro mazuva ano kwane michini inoshandiswa mukudzidzisa vantu ava. Michini iyi inobaita zvemene zvekuti muntu unokone kuzvisisa nekurodzerwe pfunga dzako. Vozobveyo unonga vane muntu unepfungwa dzakapinza votoshanda mushando vako zvinooneka.

Zvaidadisa maningi kudhara, kwaanzi ndini ndega ndaenda kuyunivhesiti. Mazuvano muntu wese wavakukona kuenda kuyunivhesiti nekuti avayo kwese kwese, zvikoro zvepa dera dera zvinorodza pfungwa dzavamweni kana kuti pfungwa dzevantu. Munhu wese ngati kurudzirane tiende kuzvikora zvaka dai, kuitira kuti topetuka todetsera nharaunda yedu.

Zvinodzidziswa kuzvikoro zvepadera zvakasiyana siyana. Muzvimwe zvikoro munofundiswa zvehutano. Vanhu vano toendeyo kumayunivhesiti kunofundira kuita madhokodheya vanaweni vanofundawo kuita vana mukoti vobveyo vava ne ndxondo dzakapinza. Vana ngavaende kuzvikora nekuti zvizodetsera nharaunda kukura kwayo.

Majahaaa! emazuwa ano anoende kumayunivesiti ava usabaatamba ndiwo peya usavadheerera akomana ava vanobati obveyo vanonge vobaziye zvavanenge vakabaita pfungwa dzawo dzaba apinza zvekuti mumishandomwo aaah! nyika inoba yabudirira peya ngaafana aya ngatibaakuza afana aya aende kukoreji.

Patainga teikura hataizi kumbozvirota kana kumbozvi qhavangawo kuti aah tichaendawo kuyunivhesiti kudai ngevana vaamweni asi takazokaruka ndaayo, iyaa ndatovawo kuyunivhesiti mundau otoendawo kuyunivhesiti, zvikora izvi zveshuwa zvabaa peshe peshe muZimbabwe ngatifunde vana tikurudzire vana vaende kuzvikora zvakadai ngeizvi, umbavha unodzakira mundaraunda.

Kuzvikora zvepadera derayo kunofundiswazve vana kuite zvemitambo ngekuti kune vantu vatori nezvipo zvo zvekuti vanokone kutozvifunda votozvikona zvotozoadetserazve mundaramo yavo kana vakura aasi mabhuku ega ega ane twero uwowowo utori mushando wekuti muntu unokone kutopona.

Kuzvikora zvepaderadera derayo mazuwano vana vakufundiswe kuite mushando yakawanda yakasiyana siyana tikaningira mazuwano mwana apana mwana uchabva kuchikora asingazi zvanoita vana vofundiswa kugadzire movha vana vofundiswa kushandise zvicherwa zvinoonekwai munyika mwavo zvakadai ngezvicherwa zvegasi.

Vakuru vanoti kwai dai ndakaziya haitungamiri, ndakasiira chikora panjira, ndeiti kwai mare yechikora andina baba vochiti wadini kuenda koshanda magau uende kuchikora mwanangu, ndaidei ndakagumawo pakaguma vamweni, kuzvikora zvedera derayo dei ndakuitawo zvinezvi unowu mushando wandakafundira ndisinganyanyi kuhlupheka mundaramo yangu.

Nyika ikaita vantu vakafunda kana nemusindo munyika mwo unenge uri mushomani. Mbavha dzemene dzinoita shomani. Kupumhana uroyi mumuganga mwo, munharaunda unopera. Ngatibakurudzira vana vedu vaendewo kuzvikora zvedera yo. Vaende koofundira mushando voopetuka voenda koshanda zvinoita vana vevamweni. Nharaunda inobudirira, munharaunda munoita runyararo

Kuti muntu akone kudzidzira basa rake raanoita muupenyu rinomupa ndaramo ngekuti vana vazhinji mazuva ano kuhlanganisira vasikana votokwanisawo kuenda kuzvikora zvepamusoro zvedera derayo vopetuka vanenge vatanemibshando yavo yakadai ngekufundisa kita masi kana kutoitawo vakuru vezvikora madzimai atayowo anotunga mirirawo.

Zvikora zvinofundise vana zvidzidzo zvepadera dera zvoonekwa peshe peshe munyika mwedu. Izvi zvinodetsera budiriro yenyika ngekuti mwana weshe akafunda akuna njonga njonga inenge yeiitika munyika ngekuti vana vanenge vozwisisa kurarama nevantu zvakanaka.

Pachikomo chefundo panotowonekwa, kuti panorodzerwe ngxondo dzevanhu. Zvinowonekwa ngekuyema pakatoita pachipandze pakhonapho. Panofanirwe kunge peyiratidzika apa ndopanogadzirwe nyandzvi dzinozvoenda kumishando womudzire wupfumi wenyika wobve kuzvikorakwavo.

Kana ndharawunda ikayita vantu vakafunda kubva kuzvikora zvikumsoro soro, zvedera dera, zvekupedzisira, ndharawunda inoyinda yakanaka. Muntu wakafunda hanetsi. Apachina nyaya yekupombana huroyi, kana kukumbirana zviro zvakawanda. Humbava wemene wunodzakira ngekuti umwo nawumwo unenge ane basa rake rokuyita.

Mazuva ano vana vazhinji vodakarira maningi kuti vagumevo kuzvikora yepadera-dera. Ngekuti ndokunorodzerwe ndxondo muntu obveyo unonge ane mushando vanenge akafundira, opetuke mukanyi mwaakabva eibetsera kumurudzire ntaraunda yekwake. Izvi zvibva zvaite kuti muntu veshe agare zvakanaka.

Mazuwano zvombadadisa vanasikana vakugumawo kuchikomo chedzidzo kudhayakwo avasaitenderwa vaizi kwai garai pamuzi muzoroorwa ugare pamuzi weifundire kubikira mwamuna wako. Mazuwanaya muntu weshe otenderwa kuenda kuzvikora zvepamusoro soro.

Zvikora zvepamusoro soro zvainga zviri zvishomani munharaunda dzedu dzatinogara asi kubva patakawana kuzvitonga kuzere zvikora izvi zvaapeshge peshe muntu weshe wakukwanisa kuonawo mukana wekufunda kusvika paanoda ofundirawo basa rake raanoda kuita muupenyu owone chekupona ndicho.

Pega pega pano ungana vantu pano dikane mvura mu zvikora zvikuru zvo fundisa vana vedu ko pinzerwe pfungwa dzawo panofanirwa kunge paine mvura yakakwana kuti vantu vaone kushandise mvura vo chengetedze utsanana hwawo no utano hwawo huno endeka.

Zvinopano zvikora zvefundo yapamusoro zvakuwakwa zvakanaka vana vazhinji votokurudzirwa kuenda kuzvikora izvi ngokuti zvooneka mundau zhinji dzomunyika. Vana mazuwano apana uchada kugara asinawo chaakaita mundaramo zvikora izvi zvinodetsera ngokuti akuna mwana uchakura asina mushando.

Kana wabudirira muzvidzidzo zvako zvesekondari muntu wakuenda kuchikora kuchikomo kofundiswa basa raunode kuzoita muupenyu iyo ndokunotsetserwe nxlondo dzemunhu kuti obveyo unonga anyanzvi mubasa raanenge akaenda kofundira.